Man kono tye poto anyogi, anyogi man kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko. Anyogi bene ka kibulu bene ki mwodo amwoda.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

Co aryo ma gubedo abeda dok co man tye ma gubedo ite ot kun bene ngat acel tye ma oruko koti kun en tye ma obedo abeda i kom kun tye ma oruko kambut ityene dok ot man kirwado kome arwada ki lobo.

Man bunga labolo dok bunga labolo man tye ki labolo iye madwong adada dok labolo man tye matino wa ki madongo kun poke tye ma grin adadalabolo man weng pud ma ongokke pe i kine.